Xoossa meretappe issuwaa gidida awa kessaa wontta poo'uwaa asaw immanaw kiyiyo kessa be'iyoogadan haga Xoossaa meretetta ay keessa lo"otetta aaga be'anaw hagee

Wolaytta wogaa qumaa unccaappe oosettiya bilanddoynne muchchoy aara usttin miyo oyttaynne unccay aarakka miyo mooqee maattaara beettees.

Asamino asho keettan ashuwa shammanawu usuppun asati yiidi ashuwa shammanawu hanoosona. Ashoy maanawukka payya qummanne ammottidi asay miyo katta gidiyo gishshawu ashuwa miyogee maddees keehippe lo'o.

Sinttaara qorqqoruwaa oosettida puulattida keettay beettees. a sinttankka wuribenna keettaa sinttan issi wodalla bitaniyaa be'os. awude wuranee awude hagee puulattanee giidi be'iyooba masattees.

boyyiyaa giyooge nuuni maanaw gabaree nuussi immiyo katta qommotuppe issuwaa, maanawunne mal''iyaaga, daaxay aara issippe de'iyo saatiyan keehi maanaw mal''ees.

Oyddu waadu miizzati banttaw giigida sohuwan eqqidi beettoosona. Eta meraykka boottaynne karettay walaketti uttis. Etappe guyyeerakka uuttay beettes. Etappe sinttaara miiyoobay utti uttis.

Boditte ambba bollan kaamiyanne motoriya laagiya na'anne yaane haane hemettiya na'ay beetees.